Gaskiya abubuwan da muke buƙata a rage su na da mutuƙar yawa. Idan muka yi duba da farashin abinci, munasan a rage sannan farashin man fetir shima muna buƙatar a rage shi. Kuma waɗannan abubuwa za su amfani al'umma wurin gurin gabatar da rayuwarsu cikin sauƙi, a sauƙaƙe ba tare da takura ba. Kuma zai rage mana yawan yara marasa aikin yi ko matasa marasa aikin yi a wannan society namu. Sannan bayan man fetir, bayan kayan abinci, muna da buƙatar ilimi ma a dinga samar dashi kyauta. Saboda a wasu guraran ilimi ya zama me tsada, barin ma ga matasa maza alhamdulillah mudai a society mu a nan jigawa ilimin mata kyauta ne sannan suma matasan maza ana musu discount. To amma idan har shima aka rage tsanani akai aka rage kuɗinsu registration da dai makamantansu, to ina ganin wannan taimakawa mafi kyau a cikin tattalin arzikin ƙasarmu. Sannan wannan charges ɗin da aka kawo shi na banki idan za ka yi transfer da bankin ka ta dubu ashirin, sai an ɗauki naira ɗari in a bankin ka ne, in kuma bankin ne in kuma wani bankin ne ma sai an ɗauki dari. Shi dannan shima a rageshi, idan aka rageshi ina ganin mutane tattalin ƙasarmu zai dawo saboda kowa zai wadata, za'a samu yalwar arziki. Amma irin haka zai takure mutane, za ka ga bama zai je banki ya kai kuɗin ba saboda ya na ganin waɗannan idan za'a ke cire waannan dari uku dari shida shi dame zai tsira me zai samu waɗannan sune abubuwan da nake ganin idan aka ragesu rayuwa za ta yi kyau.

Tor gaskiya akwai mutane da dama wanda suke suke kewaye dani suke buƙatar tallafina ina da maƙota wanda suke buƙatar tallafina na ƴan'uwa ina da ɗalibai ina da ƙawaye wanda suke bukatar tallafina sosai da sosai barin ma yanda muke cikin wannan wata na azumi da muke yi sannan ina ganin abunda zanyi na tallafesu iya daidai gwargwado na dai wanda befi karfina ba be wuce na iya basu tallafina kamar abinci amma ina nufin su maƙotannan nawa saboda sauran ƴan 'uwa nauyi yayi yawa kuma ƙarfe be kawo ba ba lallai na iya taimaka musu duka ba amma ko da da shaware ne ko da ɗan jari haka wanda be taka kara ya karya ba ɗan sassauƙa ga ƴan 'uwa mata zan iya basu jari a ɗan tallafa musu dai haka ta yanda mutum zai fara sana' a ko da ƙanƙanuwa ce idan Allah yasa mata albarka sai kaga ansamu ancigaba sannan akwai tsofi da suke kewaye damu suma saboda tsoho daman abun a taimaka mai ne karfi ya kare ga ba matallafi to shi kuma wannan tsohon duk abunda ya kamata na tallafa masa dashi da be wuce abunda zaici ba ya kai bakinsa barin ma da azumin nan a samu a bashi abun buɗe baki wanda zai samu yayi rayuwarshi ta yau da gobe duba da yanda zamuyi da azumi ma ansamu saukin cin abinci sau biyu ne za'aci za'aci da buɗe baki za kuma aci da asuba wannan shine ƙoƙarin da zanyi gurin ganin na taimakawa ko wanne ɗaya da suke bukatar wannan tallafin nawa a watan nan

to nidai shawarar da zan bamu idan munje siyan dabba walau akuya ko tinkiya ko shanuwa ko rago ko kaza to shawarar dai a duba me lafiya sannan idan a kwance dabbar take kasa a tasheta tsaye kaga reacshan din ta kaga yanayin ta kaga yanda take kafin kasiya sannan ka duba wacce take ita wannan dabbar ka duba wacce take da kitsi shine dai kamar ayi chackin ɗinta dai ka tabbatar da wannan dabbar dai bata da wata matsala ka siye ta karka je kabi yarima kasha kiɗa ko kaga wani ya nuna yana santa kawai ka nuna kanaso kaima dan ka siya sannan tanbayoyin da zakayi wannan shekararta nawa ko wannan sabuwa ce kuwa yarinya ce wannan wannan kuwa zata kai shekara nawa wannan kuwa anya tana da maiƙo a'a yallaɓa yana ga wannan kamar bata da lafiya wannan kuwa ƙalau take a'a me gida a dubamin da kyau dai anya kwa wannan lafiya a haba dai wannan fa kamar bata da lafiya wannan kuwa me kyau ce anya kuwa wannan zatayi mai kanaso kacemin wannan kalau take dan tasheta tsaye mugani a to a tasheta mana mugani ta tashi ku tasheta ta tsaya muga yanayin lafiyarta yatta ya abun yake nifa wannan gani nake kamar bada lafiya a'a wannan ba ƙalau take ba gaskiya ƙalau take kuwa

Gaskiya idan an nemu na shirya wani taro da abokaina gaskiya ina matuƙar jin daɗi inayin farinciki so sai da sosai kuma inayin murna saboda an zaɓeni in tsaya wannan taron da ze kasance kuma ina shirya abubuwa yanda zasu ƙayatar a lokacin wannan taro tayanda zansa kowa farin ciki agurin taron babu wanda ze damu da abinda na babu wanda ze samu damuwa acikin taronnan.

muna da hanyoyi da dama wanda zamu shiga gurin inganta rayuwar al'uma wanda hakan zai taimakesu ko ince zai taimakemu gurin samun al'umma ta gari hanya ta farko akwai taimako idan nace taimako ina nufin tallafawa rayuwar al'umma ta ko wacce shiga walau ta fannin abinci walau ta fannin lafiya walau ta fannin ilimi saboda yawanci yanzu yaran da suka lalace rashin ilimi ne babban jigon lalace warsu da kuma rashin samun ingantatcan abinci ko ishasshan abinci sannan na biyu shine ka nemo mafita ga al'uma nemo mafita wa matsalolinsu idan kaga sun shiga matsala ko wata matsala tana ƙoƙari ta kunno kai kayi ƙoƙari iya iyawarka indai har kana da mafita idan ma baka da kayi kayi thinking kana da mafita ko ka neme mafita ko haɗu a neme mafita a toshe wannan ɓarakar ko ayi musu maganan wannan matsalar sannan na uku ina ganin shine ka ƙwarin gwiwa ka bawa al'umarka ƙwarin gwiwa na cewa xasu iya jajircewa hakuri shine matakin nasara a rayuwa ka karfafe su da kalmomi masu ƙwarin gwiwa wanda zasu basu dama su jajirce wanda zasu dai sasu sutashi a tsaye gurin ganin sun inganta rayuwarsu gaba ki ɗaya to ina ga indai mutum yabi waɗannan hanyoyin zasu mutuƙar taimaka sosai gurin gina kyakyawar al'uma da samun ingantatciyar rayuwa me kyau abar alfahari abar sha'awa abar fahari abar soyewa ga sauran mutane waɗannan sune hanyoyin da nake gani idan anbi su

A hanyoyin da mutum zaibi hanyoyin da mutum zai bi gurin ganin ya bada sadaka wa mutanan da suke kewaye dashi ta kyakyawar hanya yana ganin kamar idan muka dauki cire batu na bangaranci ma'ana avoiding na kawai dai idan dai muka dai cire kabilanci ko ɓangaranci ko nuna banbanci ko wariya idan ka ciresu wannan ina ganin shine hanya mafi kyau saboda wani yan na da damar da zai bada sadaka amma yana ganin waɗannan mutanan fa ba ƴan ƙabilansu bane ko ƴan ƙabilansu sunyi fada da waɗannan mutanan akan me zai taimaka musu to idan ka gingine wannan abun a gefe to idan ka gingine wannan abu a gefe ka tsarkake niyyarka kai ba da sadakar nan ga waɗannan ma bukatan to shine hanya mafi kyau data dace sannan na biyu basai kana ka kiyaye ya haɗa mutanan da ka kiyaye harshenka ma'ana wasu idan zasu bada sadaka ko suka bada sadaka za kaga sai sunwa mutum video sun fasashi a media to wani yana ganin da kai mai hotan nan saboda ka bashi wani abu da be taka kara ya karya ba to gwara ma karka bashi wani kuma be masan ana mai hitan ba wani kuma be masan ana mai hotan ba sai anbashi daga baya ko ƴa'ƴanshi ko jikokinshi zasu ganoshi a social media an poster shi da ɗan take away a hannu ko da ɗan wani abu makamancin haka to idan muka kiyaye WAɗannan abubuwan riya kenan idan muka kiyaye riya yi badan Allah ba koyi dan a sani to ina ga itama shine hanyar da tafi dacewa muyi sadaka da ita mu kiyaye yaɗawa ko san asani koyi badan Allah ba dadai makamantan abubuwan sannan na karshe ina ganin idan mutum ina ganin idan mutum zakai sadaka wasu suna bayarwa basa bibiya to kake bibiya kaga wanda kace a bawa anbasu kake sabe idan kabayar tunda wani baya bayarwa da kansu

hanyoyin da nake ganin za'a bi ko wanda mutum zai iya yi hankalin ya sadaukar ko ya bada shawari ko ya bada taimako akai akai da ban ga mutananshi ina kallan na farko abunda mutum zaiyi shine shawara mutum ya kasance me bawa al'ummarsa shawara idan yaga wani yanaso ya kunno kai cikinsu ko wata ɓaraka tanasan ta shigowa yaransu ko manyansu ko makamantan haka dai zaka iya jan mutum a jiki kabashi shawara ba da faɗa ba bada tashin hankali ba da kalmomin da zasu karfafa shi daza su jawo ra'ayi da kalmomi masu daɗi wanda zasu ga haka sannan na biyu ina ganin abunda mutum zaiyi farko zai taimaka dashi wa al'ummarshi sabga ta kuɗi ko abinci ko sitira a misali kana ganin dan maƙocinka bashida kaya ko yarinyar bata da kaya ko kayanta sun mummutu ko sun yayyage ko sunyi waye kai kuma gashi Allah ya azirta ƴa'ƴanka da kaya zaka iya ɗiban dan wani abu daga cikin kayan nan ko da kala uku ne daga cikin kayan ko kala uku ne ko kala biyu ka bawa ɗan maƙocin nan naka ko yar maƙociyar nan taki domin inganta rayuwarsu shima wannan sadaukarwa ce babba ko kana da damar da kai abinci har almajiri ake bawa a gidanka kuma ga maƙocinka baida cin yau baida na gobe zaka iya taimakawa ka dinga bashi ko da ƴar lumace da bata taka kara ta karya ba ko shi be ci ba za a samu yaran da zaici kayi taimako kayi sadaukarwa wacce zata inganta al'umma ina ganin wannan itace hanya mafi kyau da mutum zaibi saboda duk rashin wannan abubuwan shi yake gurɓata al'umma sai kaga al'umma ta zama ansamu gurɓatattu a cikinsu anrasa matasa nagari Allah ya kiyashemu sune dai abunda nake ganin ya dace

da akwai alamomin addini daban daban wanda suke ɗauke da ma'ana suke da mahimmanci um sannan idan mukayi duba da addinin musulunci um shima addini ne me ma'ana me mahimmanci sosai da sosai kuma alamominshi daga ciki akwai masallaci wanda mutane suke zuwa suyi sallah akwai ka'aba wanda gini ne yana nan a makkah shine cibiyar musulunci wanda ko ina ko ina da ko ina musulmai sukan haɗu a can sannan akwai harafin larabci wanda ana iya amfani dashi wurin ƙawata masalla tai da fasahar musulunci domin ƙawata kyau da falsafar Alqur'ani me girma sannan acikin addinin kirista um shima alamominsa akwai gicciye wanda zaka ga suna ratayawa a wuya wanda yake nuna alamar yesu da kuma kurciya wanda take wanda take alamar ruhu me tsarki shima wannan alamace ta addinin kirista akwai addinai daban daban da akwai ya hudawa su kuma suna yawo da akwai kurciyar dauda shima abune da suka ƙawatashi suka samar dashi suma alamarsu ce ta addininsu da dai makamantansu so ko wanne addini yana da mahimmanci ga wanda sukeyin sa kuma kowa ya zaɓi addinin da yake ganin ya masa ne um sannan akwai wasu alamomin da mutum zai ya ganinsu wanda ma ban faɗe suba amma dai mafi girman alamomin da za a gane waɗannan addinai sune wanda na baiyano musulunci masallaci christianity gicciye ma'ana cross da suke yawo dashi ya hudawa suma kamar cross ne suna yawo da kurciyar dauda ma'ana kurciyar annabi dauda kenan

‎Akwai abubuwa da yawa wanda nake gani idan gwamnati tayi su zata tallafi manomanmu na gida manoma amfanin gona, kamar fito da wani program, tsari na kamar wayar da kai a kara bunkasa musu yanda ilimin noma yake a basu dai ilimi akan noma su kansu manoman sannan finaicial assistance a basu tallafi na ku kuɗi saboda wani lokaci jarine ma yake hanayin noma sai kaga mutum yana da damar da zaiyi ko yana da gona ma amma bashida kuɗin da zai kashe wurin gabatar da wannan noman nashi har yasamu amfanin gonarsa. Sannan gwamnati ta samar da wani tsari na tallafa musu da kayan aiki ko da ba'a basu kuɗi ba duk da ma naga gwamnatin tana ƙoƙari tana yin irin waɗannan amma dai wasu wuraran zaka ga akwai rauni irin haka a karfafe su a basu kayan aiki wanda zai taimaka musu gurin gudanar da nomansu. Kamar su injin ban ruwa da dai sauransu dai gasu nan makamantan su sannan kuma gwamnati taƙara inganta fannin noma na gida, ta wurin harkar ƙara fadar mahimmancin nomawa mutane wanda basama noman ta hanyar social media ko radio da dai sauransu. A kara wayarwa da mutane kai akan mihimmancin noman nan mahimmancin amfanin gona da dai sauransu ina ganin waɗannan hanyoyin guda uku da na lissafo indai gwamnati tayisu to insha Allahu za a samu ingantattun manoma tare da ingantattun amfanin gona wannan zai bawa manoma ƙwarin gwiwa sosai da sosai wajan gabatar da harkar nomansu

Akwai tarin tambayoyi da nike so idan mun haɗu da manajan bankina in yi masa kamar na farko zan tambaye shi mi ya sa muke fuskantar matsalar network a bankinmu. sannan me ya sa wasu lokutan ba na jin alert idan an turo man kuɗi barinma credit alert ba na jin shi sannan me ya sa wani lokacin idan aka turo man kuɗi yake yin jinkiri. kafin ya iso account ɗina wani lokacin kuma bana samun damar da zan yi transfer ma'ana in tura ma wani kuɗi. ko kuma in sai kati ko in sai data. ta account ɗina. sannan ina son in tambaye shi me ya sa suke ɗaukar mani kuɗi a account ɗina bayan ni ban sai komai ba, ban kuma yi requesting komai daga gare su ba amma sai ka ga sun ɗaukar maka naira goma naira ashirin wani lokacin ma har ɗari. Sannan ina son na tambayi manajan bankina me ya sa nake ganin wata ɗari biyar a cikin account ɗina kuma ba ni da damar da zan cire ta. kuma duk kuɗin da za a turo man a cikin wannan ɗin nawa um ba zan ba zan iya haɗawa in cire har wannan ɗari biyar ɗin nan ba ko da yaushe ɗari biyar ɗin tana cikin account ɗina kuma ni vbazan iya cire ta ba kawai zan ga ledger balance ma'ana gaba ɗaya balance ɗina zan kuma ga available valance ma'ana balance ɗin da zan iya cirwa. amma wannan ɗari biyar ɗin ba za ta fita ba. to waɗannan su ne tambayoyin d nake son na yi wa manajan bankina idan har na ganshi ko na ganta waɗannan sune tambayoyin sannan ina son in tambaye su me ya saka application ɗin su ya ke yawan ba wa mutane matsala ba sa iya buɗe shi.

Akwai hanyoyi da dama wanda mutane za su bi don su rage yawan kuɗin abincin da suke kashewa a gidajensu. daga cikin hanyoyin akwai planning wato tsari da farko ka fara ganin ku nawa ne a cikin wannan gidan naku sannan ya yanayin cin abincin kowa yake saboda akwai mutanen da za ka ga ba su fiye cin abinci da yawa ba, akwai wanda suna da cin abinci sosai to za ka yi duba da wannan ka yi la'akari idan a bya kana la'akari na mutane goma wanda ku kuma a cikin gidan nan naku, ba ku fi ku biyar ba. ko shida ko bakwai to sai ka yi manejin ka rage wannan kuɗin abincin da kake kashewa ka lissafa ka gani ka je ka siyo abinci na daidai waɗannan mutanen da ke wannan gidan ta haka ne kashe kuɗi wajen abinci zai ragu sannan ka kuma yi duba zuwa ga tamu me kake samu ya ya samunka yake nawa kake samu a wata ko a shekara ko a sati ko a wasu kwanaki ko a rana shi ma wannan zai ba ka dama ka auna ka gani ya ya za ka tafiyar da rayuwarka wajen rage kashe kuɗin abinci. Acikin gidajenmu Sannan na uku mutum ya yi duba da abincinma da zai ci idan nace abincin da ya kamata mutum ya siyo idan kamar kai ƙaramin ma'aikaci ne ko kuma kai mai sana'ar hannu ne to ka je ka siyo abinci dai-dai da kai kar kace sai ka sai abincin da yake na daidai da manajan banki ko abincin ɗan siyasa ko abincin shahararren ɗan kasuwa, ka sai na daidai na daidai matsayinka da. ka sai daidai matsayinka ma'ana karkai la'akari da abincin waɗansu.

Idan zan ba wa ɗalibai shawara a kan hanyar da ya kamata su bi wurin karatunsu ko kuma a kana baun da ya dace su yi a kan karatunsu a kwai shawarwari da dama na farko da zan ba su shawara a kan su kiyayi munanan abokai wato gurɓatattun abokai ba kowa ne zai zama abokinka ba sannan ba kowa ne kawai don kun haɗu a class ya ke a matsayin wai wanda zai za ku yi rayuwa tare ba, ka san waɗanda za ka yi rayuwa da su a matsayinka na ɗalibi ɗan jami'a sannan bayan maganar abokai. shi ne ka gyara ɗabi'unka ma'ana kamu'amalanci mutane da kyakkyawan hali. ma'an ka gyara halinka ya zam halinka mai kyau ne. ka zama abun kwatance ga waɗansu na baya ma ba sannan kuma uwa uba mutum ya maida hankali a kan kartunsa. ya kula da karatunsa sosai ya zamana ba shi da wani abin yi kar ya kuskura ya bari wani abu ya ɗauke mai hankali daga karatunsa. Sannan na uku ya guje wa sabgar mata ɗalibi a matsayinka na ɗalibi ballantana ɗalibin jami'a kana da ƙalubale mai yawa gurin sabga to mutum ya kiyaye mu'amalantar mata sosai da sosai saboda za su iya janyo hankalinshi daga kawai ya bi wata sabgar dabam wacce ba ita ya zo yi ba. Kai da ka je karatu kuma ka ɓuge da soyayya a jami'a soyayya tana hana karatu gaskiya sosai da sosai. ga ɗalibi don haka ɗalibi sai ya yi avoiding soyayya don rayuwarsa ta jami'a sannan zai cika burikansa na karatu ya yi abun da ya kamace shi alokacin da ya dace kafin lokaci ya ƙure masa don gudun da na sani wata rana. don kuma gudun samun matsala a cikin makaranta da ma gurin iyayensa gaba ɗaya. wannan shi ne shawarar da zan ba ɗalibi ɗan jami'a.

Akwai tarun ayyukan wanda zai sa iyali su kasance tare a hutu na ƙarshen wannan mako kamar aikin haɗaka ma'ana aikin haɗaka ya zamana kuna yin ayyuka tare Idan kai kana wani ɓangare a gida, kamar ɓangaren dafa abinci ko ɓangaren wankw-wanke ka da ka ware ka ce ai ni ga ɓangarena. Ni kuma ga ɓangarena ba zan shiga aikin wani ba ba kuma zan iya wani aiki ba amma idan kuka yi team work ma'ana aikin haɗaka kai ka yi ƙoƙari ka taya shi shi ma ya yi ƙoƙari ya taya ka, to za kuaga kun yi abunku cikin ƙanƙanin lokaci kun cimma wannan aikin ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da ran kowa ya ɓaci ba.kuma kuna tare kuna farin ciki na ƴan uwa tun da ka taya shi ya yi farin ciki, ke ma ta taya ki kin yi farin ciki du dai kun haɗu kun haɗu kun taimaka wa juna. sannan Akwai yanayi na tattaunawa, ɓangaren tattaunawa. Kutattauna da ɗan uwanka, ka ji mene ne damuwarshi, me ya faru da shi a wannan satin daman ba ku zauna ba tuna ta ayyukan rayuwarku. me yake so menen damuwarsa I maganinta ku haɗu ku samar da mafita akan wannan matsalar to in dai family suna wannan ma'ana iyali za su yi satinsu cikin farin ciki da annushuwa kuma tare da juna ba tare da wani ɓacin rai ko wata damuwa da dai makmantansu ba sannan su kasance masu girmamam ra'ayin juna kar ka kyari ɗan'uwanka don ka yi wani view na sa a kan wani abu da ya shafi zaman ku a cikin gida kai ma ka ƙarfafa naka shi ma ya ƙarfafa nasa. ta haka ne za ku samu farin ciki ku gabatar da hutun ƙarshen makon nan lafiya.

Akwai al'adu da dama wanda ƴan Najeriya ya kamata mu ci gaba da yinsu, ko kuma mu farfaɗo da su domin idan muka yi duba zuwa ga al'adun Malam Bahaushe al'adar taimakekeniya. A da malam Bahaushe ba ya da wani abu nashi na kanshi wanda zai ware ya ce yau shi kaɗai kullum ci gaban al'umma yake nema. Idan mutum zai hukunta ɗansa, zai yi haka, yanda mutum zai hukunta ɗansa, haka zai hukunta ɗan maƙocinsa. To wanna al'adar ta malam Bahaushe to yanzu ta yi ƙaranci, ya kamata mu farfaɗo da wannan al'adar mu ingantata, mu farfaɗo da ita. sannan akwai al'ada ta auratayya. Yanda malam Bahaushe yake rayuwarsa a da ɗan Najeriya dai Idan sha'ani na aure ya tashi ba a ƙeƙe da ƙeƙe kamar yadda ake yi yanzu a da duk abinda ango ya kwao, to shi ne. Abunda ango abun da iyayen ango ma suka bayar za a ce, tun da a da lokacin baya ai ango yawanci ba shi yake yin abubuwa ba, iyaye ne suke yi wa ƴaƴa aure, saɓanin yanzu da zamanin yanzu ɗa shi yake yi wa kansa aure. To duk abunda aka kawo, shi ke nan. Ba wani ƙalubale na ba ka kawo kaza ba, a kawao kaza sai kayi kaza, yanda ake kaza. A da kawai Ai so ake kawai a yi auren. shi ne. wannan al'adan ma ta malam Bahaushe ya kamata mu dawo da ita. a farfaɗo da wannan al'adar ta auratayya sauƙi a cikin aure. a daina tsawwalawa a lamarin aure. a daina takurwa Mutane a lamarin aure, ake yin komai yanda ya kamata, kuma daidai ƙarfin kowa. kowa ya yi dai-dai ƙarfinsa kar mutum ya yi abunda yafi ƙarfinsa. shi ne ya sa yanzu ba a ma yin aure sosai saboda an ɗauki rayuwar ƙarya.

To Gaskiya nakan yi alamu sosai idan abokan aikina su kai wani abun da ba daidai ba. na farko ana yin abu zan ji raina ya ɓaci sosai amma abun da nike fara yi shine zan yi addua'a. ko in ce ya subhanallah ko in ce innalillahi wa'inna ilaihirraji'un. ko ya ilahi, ko hasbunallahi wa'nimal wakil sannan in yi ƙarin bayani daga baya, in ce ya akai kai haka ya akai kikai haka mi yasa ki kai wanna, ba na nuna muku yadda za ku yi ba ba fa haka na ce ku yi ba me yasa za ku yi haka ni fa ba irin wannan nike so ba, ko ni fa ba haka nikeo so ba. Ni fa ba wannan nike so ba, ga abun da na ce ku yi, me yasa za ku yi wannan? to da haka kuke yi, ko haka kuka ga ina yi? to haka na ce ku yi? me ya sa to za ku yi haka? ni fa ba na son irin wannan abun da kuke yi, ba za ku tsaya ku kula ba. ba za ku tsaya ku yi aiki yadda ya kamata ba, ga yanda aka ce muku lokacin da nike bayani ina hankalinku yake? wani tunanin ka tafi? menen damuwarki a lokacin da na faɗa kuma ba ki faɗa man ba ki ka zo ki ka man aiki ba dai-dai ba. haba ɗan'uwa me yasa kake haka? da ba ka gane ba ai sai ka tambaye ni ku daina yin aiki ba ku tambayeni ba har in dai ba ku gane ba. duk abun da ya shige muku duhu ku yi tambaya kafin ku yi shi, ba sai kun yi daga baya sannan za ku zo kuna da na sani ba ko ku zo ku ɓata ranku a banza ni ma ku ɓata raina ba. Me ya sa, me ya sa? haba, haba Wannan abun bai yi ba bai yi ba kwata-kwata ni bai yi man ba haba a a meye haka? mene wannan ɗin? ya salam, haka na ce ku yi? a a wannan fa? to, daga ina?

E to gaskiys akwai haɗin guiwar da muka yi ko in ce wani tsari da muka yi na wani project um project ɗin dai kamar ba da tallafi ne da wasu suka kirawo mu suka zo za a taimaka wa mutane na wani application da aka wallafa na Humanity to gaskiya wannan haɗuwar ta ba mu ciwon kai sosai da sosai mun samu matsala. Kuma matsalar ta munana saboda mun haɗu da mutane an sa an yi processing app za a dinga tallafawa ,utane ta cikinshi mun tara mutane a group ana ta cike fama-famai mu kai haɗin guiwa da mutanen nan ko kuɗin aikinmu ma ba abiya mu baƙarshe kuma aka haɗa mu faɗa da mutane Mutane sun gani kamar mune muka cuce su to yanda dai muka magance dai wannan matsala da hanyoyi ne na maslaha ta fannin zance da ƙarfafa masu guiwa a kan cewa ba sai lallai ka jira wani ya taimakae ka ba, kai ma za ka iya tsayawa da ƙafafunka yi haƙuri idan abu ya samu za su samu idan kuma abu bai zo ba su yi haƙuri dama ba ka dogara da wani ba, to ta haka dai muka magance wannan matsalar haɗin guiwar da muka yi da ƴan humanity Humanity Next App mu kuma, har yanzu ko kuɗin aiki ma ba su biya mu ba. muka dai kyale su. Amma har yanzu dai group yana nan kuma mutane mun ci gaba da gaggaisawa haka ma in abu ya tashi ko kaman programm haka na 3mtt abun da ya shafi ko award project ɗin nan ma abun da ya shafa duk muna ɗan sassanar da su haka a cikin group ɗin dai. ana ƙaruwa muna daɗa kwantar musu da hankali da kuma yi musu bayanai na yanda rayuwa take ba sai ka jira wani ba kawai ka dogara da kanka kar ka tsaya jiran wani abu ka ɓata wa kanka lokaci ba ka je ka amfani rayuwarka ba kake kan lokacinka shi ne program ɗin mu da mu kai da ƙalubalen da muka fuskanta da yadda muka magance shi

A a Ba ki gani ne mene ne hakan kike yi? me ya faru? Gaskiya, gaskiya yana da buƙatar ki dinga lura ki dinga kula me ya sa ba za ka ke dubawa ba ne? ka dunga yin tunani kafin ka yi abu a a haka ka ce? ba ka gane ba ne? kullum a cikin kuskure kake? me zai sa ka dinga yin tunani? kafin ka yi abu me ya hana ka? a a to gaskiya gaskiya wannan abun da kai bai kamata ba kwata-kwata kwata-kwata wannan abun bai kamata ba. ba za mu ke aiki da hanakali ba? kake aiki da hankalinka mana? To waɗannan nan sune reaction ɗin akan kuskuren mutum shi ne yanda abokin zama yake bayyana irin damuwarsa a kan kuskure idan mutum ya yi akwai kalmomi da dama da ake amfani da su wani zai yi da faɗa wani zai yi a hankali wani kuma zai furta da ɓacin rai ne yake faɗa amma kuma hankali kamar kai me yasa ka yi haka? mutum ya furta abun yana jin ɓacin rai amma kuma ya faɗa a hankali hayaniya zai faɗa mene ne haka? ba ka da hankali? ko ba ki da hankali? wannan wane irin abu ne? ba kya yin tunani idan za ki yi abu? to da dai sauransu, amma waɗannan sune kaɗan daga cikin yanayin da mutum yake shiga idan abokin zaman shi ya yi kuskure. ko shi ne mafi muni amsa dai haka marar daɗi da mutum yake yi idan an yi kuskure wani kuma zai faɗa mai daɗi a ba a furtawa amma kuma ba tana nufin mai daɗin ba ce ba.ɓ

Gaskiya abokan zamana mafi kusa da ni wanda muke muka shaƙu sosai ƴan uwana ne. Akwai ƴan uwa maza akwai ƴan uwa mata akwai ƙani akwai yaya namiji akwai ƴar uwa mace akwai ƴar uwa ƙanwa kuma gaskiya ina son su sosai da sosai kuma ina son mu zauna muke yi shira muna nishaɗi don ko yanzu ma sai da muka yi shira muka yi nishaɗi har muka ɗan tattaka rawa muka ɗan yiyi waƙoƙi haka na nishaɗi ni da su muka dai a ka samu aka ɗan dai warwasa dai Gaskiya idan ko da bana ma tare da su gaskiya idan na tuno su ina jin daɗi kuma in agodiya ga ubangiji da ya haɗa ni zama da su. Kuma ina fata mu kasance tare har ƙarshen rayuwarmu. Gaskiya ina matuƙar ji da su sannan ina ƙaunarsu sosai da sosai ba ni da kamarsu kuma. Ba kuma na tunani zan samu kamarsu Saboda gaskiya su ne duniyata, su ne abokanin rayuwata Ina ji da su, suna ji dani ina ƙaunarsu suna ƙaunata muna girmama juna, ina girmama su suna girmamani ina girmama nbuƙatunsu suna girmama buƙatuna. Ina ba su gudumawa suna ba ni gudumawa ina ba su kulawa suna ba ni kulawa muna dai kula da juna sosai da sosai idan na tuno su nakan ji daɗi har waƙa nike musu, har addua'a nike musu waɗannan su ne abokan zaman sai mahaifiyata uwa uba wannan dai dama ba ta da mahaɗi idan na tuno ta ko da ma ban tuno ta ba kai zai yi wuya ma ai kullum ma tana cikin raina ina jin matuƙar farin ciki ina jin ƙaunarta sosai. sosai da sosai a raina matuƙar abun ba zai misaltu ba.

Tabbas ina jin cewa aikina yana bada gudummuwa wajen cimma manufofin gwamnati saboda ni aikina ina yi ne akan samar da al'umma ta gari. ma'ana gina foundation ɗin rayuwar yara har sukai ga matakin girma su zama ababen koyo ababen kwatance ababen koyi ababen so. dan nasan yunƙurin da gwamnati duk za ta yi dai a kan haka ne. kuma ina taya ta saboda ba na sanna kuma ni bana zagin shugabanni dan irin hakan ce za ta sa idan kaima kana yi duk abun da kai kai sai an yi maka wannan a zaune take. ayar Ƙur'ani ce abinda ka shuka shi za ka girba, sannan fiyayyen halitta Sallallahu alaihim wasallam ya faɗa mana duk abun da mu ka yi za a yi mana sannan kuma dole ne mu yi biyayya ga shugabanninmu. sanna kuma ni ina koyarwa kuma koyarwa a duk duniya malami shi ne ginshiƙi na kowace al'umma malami shi ne ƙashin bayar kowace al'umma. saboda malami in dai har malami ne na kirki to malami shi yake gina al'umma shi zai ba su tarbiyya shi zai ɗora su a kan hanya ya nuna masu dai-dai ya nuna masu ba dai-dai ba. Ya kuma nuna masu hanyoyin da za su bi su cimma burikansu na rayuwa. tabbas na san cewa wannan gudummuwar da nike badawa ta fannin gina al'umma zai taimakawa wa gwamnatin wajen cimma manufofinta na samun al'umma ta gari saboda gujewa samun ƴan ta'adda a ƙasa kamar yadda ayake faruwa yanzu saboda mutane da dama ƴan ta'adda rashin ilimi ne yake damunsu. wasu kuma rahin matallafa ko rashin wanda zai nuna maka dai-dai da dai sauransau yo tabbas in da yaƙinin cewa abinda nike yi yana taimaka wa gwamnati, wajen cimma manufofinta. ƙwarai da gaske.

Gaskiya abubuwan da suke hana burin mu cika a yanayin kasuwanci suna da dama. Na farko dai rashin jari sai ka ga mutum yana da skills da zai yi ya tallafi ryuwarsa ya zama wani amma fa rashin jari na kayan aikin da zai yi amfani da su wurin da zai buatunsa ya kuma gyara in rayuwarsa ta hanyar wannan skills ɗin ya amfane shi rashin jarin zai ka ga ya janyo ba a samu komai ba. Ko kuma mutum yana yawo da skils ɗin a ƙwaƙwalwarshi amma kuma babu jarin da zai zo ya siyo kayan aiki ya amfana da su sannan na biyu yawancin mutanenmu ba sa ƙarfafar mu ko a ce cin bashi. bashi yawanci shi ke karya ɗan kasuwa za ka siyo kaya bayan ka siyo da kuɗinka ka ba wa mutum amma zai faɗi lokacin da zai ba ka. amma in lokacin ya yi sai kaga kewaye-kewaye, wani ma sai ku rabu a kotu. Wani ma kuma sai an shiga tsakani da iyaye, wani kuma a zo a rabu baram-baram Ana faɗa du dai kasuwanci dai bai yi daɗi ba an haɗu ana murna kuma an rabu ana ba ana baƙin ciki to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin kan shi abubuwan da suke kawo cikas a tsarin kasuwanci sannan akwai rashin advertisement da wasu za ka ga ba sa yi ita ma yanzu wannan social media yawancin mutane suna tallata kayansu ne a nan maimakon akwai mutanen da yawanci ba su da babban waya ko kuma dai ba za su iya amfani da irin wa'innan kafofin sada zumumtar ba saboda ai ai tallata kayansu har su samu su ci gaba saboda yaƙi wannan rashin cigaba a yanayin kasuwancin abubuwanda suke dai janyo matsaltsalu ke nan a cikin dai kasuwanci ni dai a enviroment ɗina yanda na yi yaƙi ne nai ƙiyasi kuma na tabbatar.

To, duk abinda mutum dai ya zaba a rayuwarshi yana jin cewa wannan abun da ya zaba shine ya fi mai, amfani kuma shine zai mai nagarta a cikin rayuwarsa, shine zai zama kamar jagorar rayuwarsa kinan. Don haka idan har mutum ya zaba abu a rayuwarshi, ko a aikinsa ka zabar wa kanka, to gaskiya zaka ga mutum yana farin ciki, kuma yana da hope, da fatan yayi wannan abun, kuma baya son wani abu da zai kawo mai cikas. Duk wani abu da zai kawo mai cikas a cikin aikin nashi ko wannan abu da ya zaba a rayuwarshi, baya son shi kuma zai kiyaye. Eh, sannan akwai gaskiya abun da mutum ya ke ji, barin ma a ce ka zaba abu, kuma ka samu, kuma kaga ka yi nasara, ko aiki ne ka zabar wa kanka kaga kana cigaba kana wannan ai, abu da zaka ji ma bashi da misali, sannan zaka yi ta farin ciki, kana jin dadi, kana kara ganin kaima ai ka iso wani stage ka zo wani mataki, wanda, rayuwarka ta kammalu, ko zata kammalu akan bigire mai kyau ko a bisa hanya madaidaiciya. Za ka ga mutum yana ai ni abinda nakeyi zabi na ne, kuma bashi da wani aibu ko nayi nasara dama ni na zaba, saɓanin kuma idan wani ne ya zabar maka abu ba kaine ka zaba ba, to da matsala, sai kaga mutum yana ta shiri-rita yaki yin abun tunda bashi ne a ranshin ba, bashi ya zaba ba. Amma idan ka zabu aiki ko ka zabi yanda zaka tafi da rayuwarka, to gaskiya wannan zaka ji kana da kwari gwiwa, zaka ji ka jajirce, zaka ji bazaka iya bari wannan abunda ka tunkara fa ya samu matsala ba, sai ka ga har ka cimma gaci. sannan.

Hanyoyi na gargajiya da magunguna don shawo kan zafi mai tsanani. A lokacin zafi mai tsanani, al'umma da dama suna yin amfani da hanyoyin gargajiya da magunguna na shawo kan matsalalolin da zafi yake haifarwa. Amfani da ruwa mai kankara, daya daga cikin hanyoyi da aka saba amfani dasu wurin shawo kan zafi shine shan ruwa mai sanyi ko kankara a cikin al'ummar Hausawa, mutane suna yi amfani da kankara don rage zafin jiki. Amfani da ganyenyaki na gida, akwai ganyenyaki da dama da ake amfani da su a lokacin zafi, misali, danyen garan tsauni, yana daga cikin ganyenyaki masu amfani, ana iya juya waddanan ganyenyaki acikin ruwa sannan asha su, kuma a yi shayi da garin su. Amfani da kayan abinci, a lokacin zafi wasu kayan abinci na taimakawa wajan shawo kan zafi, misali cin kayan lanbu da su itatuwa, su kankana, Inibi, da lemu na taimakawa wajan samun tajibi da kuma kiyayewa a jiki Cin abinci mai sauki kamar shinkafa ko fura na iya kawar da gajiya da haifar sabo mai jiki. Hanyoyi hutu da natsuwa, a cikin al'ummar gargajiya, hutu wasu na da matukar mahimmanci a lokacin zafi, mutane suna samun wajan hutu a lokacin zafi mai tsanani, suna gujewa aikin da zai sasu su gaji. Amfani da kwayoyin tsafta, wasu lokuta ana amfani da kayan tsaftataccewa ko sinadaran gina jiki a kasance a cikin gargajiya don rage zafi, kwayoyin sune kamar su zuma, suna dauke da gina jiki da ke taimakawa wajen jin dadin jiki. Sannan,? mammatse jiki Masu masauki a cikin al'umma suna amfani da jiki don saukakawa wadanda ke fuskantar zafi mai tsanani. Manmatse jiki na iya zama daga fatakwalai, ko kuma wasu kayan daki da aka yi same don sanyi da su. Amfani da kayan gandun daji, kasashen Hausawa ana samun kayan gandun daji dake da matukar tasiri a lokutan zafi Kayan da aka yi amfani da su wajan shan zafi suna da tasiri mai kyau akan lafiyan mutum. Amfani da kayan busa, kayan busa suna daya daga cikin hanyoyin da ake amfani dasu a lokacin zafi, ana amfani da busa ko iska mai sanyi wajan juyawa, da kwantar da zafi. Hakanan ana amfanio da butulun wuta da aka hada da iskar busa don samun sanyi a lokacin zafi Gudanar da makaranta ko taron zamani, ana gudanar da taruka ko makaranta makarantar zamantakewa a lokacin zafi don ilmantar da al'umma kan hanyoyi shawo Wannan yana karawa mutane ilimin da kuma hanyoyi da zasu bi don rage tasirin zafin rana. Ta hanyar gudanar da taron ilimi. mutane suna samun hanyoyi da dabaru da zasu taimaka masu a lokacin zafi.

Akwai wato hanya dabandaban da makiyaya ke anfani da su wajen su ga sun maguŋguna su dabbobin da suke anfani da su, wanda suka haɗa da misali: akan iya saka ƙarfe a wuta idan dabba ta sami wani ciwo ko ta yanku, to a kan iya saka ƙarfe a wutan ya yi zafi sosai, se a fito da shi, se a ƙona wannan wurin ciwon ɗin an ƙona shi ze ba su lafiya da ake sa rai suka ji, suka ji wannan ƙuna-ɗin, a yayin ze yi saurin warƙewa, ya dawo lafiyan su ƙalau. Bayan haka kuma akwai wasu irin ganyayyaki da ake cirowa a haɗa masu dabbobin a ba su, su kuma dabbobin idan sun ci ze musu magani, kamar misalin irin su alobera, ganyan alobera da ake yankowa, wasu ganyayaki da ake yankowa koda a ce dabbobin kaman suna zawo, cikin su ya lallace, za a musu anfani da irin nau'ika na abinci a nan yanki, a ba su, in an ba su, duk wani samu lafiya shi kuma iya irin abinda ya shafi tsutsan ciki, akan iya ciro wa dabbobin, a ciro masu ƙwan kaza, ko kaji se a haɗa masu da ruwan ƙwakwa, se a ba su duk waɗannan hanyoyi ne na magancewa ko a wanke masu tsutsan ciki.

E to akwai hanyoyi da dama wanda zan gane wacece ni a cikin al'umma ta ko gurin zama na sannan kuma yaya nake ji akan haka to gaskiya yana gane wacece ni ta yanayin mu'amalar da mutane suke yi da ni da ina tare da su ko idan na gusa daga garesu yanayin mu'amalar su da farin cikin su yadda suke nunawa da kuma yanayin kulawar su a gareni idan mun kasance kamar ba ma kusa da juna to idan kamar ina tuna yanda suke mu'amalanta ta da kyakkyawar ɗabi'a suke so na suke kyautata mini gaskia ina matuƙar jin daɗi game da hakan kuma ina ji a raina ni ɗin mace ce wacce ta iya zama da mutane ta kuma san ya rayuwa take ta kuma san yaya al'umma suke kuma ta fahimci al'ummar ta to ina jin daɗin hakan gaskiya idan muka yi duba da kamar koda ba ni ba mutum wanda yake akasin hali ba irin nawa ba kamar mai mummunar hali zai na gani canje canje daga jama'a zai dinga? ganin kansa ai a matsayin wanda kamar mutane suka taana ko abu makamancin haka komai ka kawo jama'a ba sa maraba da shi ba sa waye alhalin kuma halinka ne sannan shi kuma wannan mutumin zai ke jin ba daɗi a ransa zai ke jin ƙunci ko ɓacin rai da dai wasu tunani tunani haka mara kyau nan dai so gaskiya ina ganewa ya nake a cikin mutane na ta hanyar mu'amalar mu sannan kuma ina jin daɗi ina kuma jin farin ciki ina kuma alfahari da hakan sannan kuma ina son hakan ta kasance har ƙarshen rayuwata kuma in cigaba da mu'amalantar mutane da kyawawan halaye wanda zasu kai ga na zama mace mai matuƙar nagarta a ciki rayuwannan tawa.

A gaskiya ina jin kamar na fi kowa sa'a idan har na samu abinda nake buƙata a rayuwa ta yau da gobe ko kuma idan na cimma burina a kan abunda na sa a gaba ina jina? irin haka dai a sama wani lokacin ma nakan kira kaina da mai nasara ko mai sa'ar rayuwa sannan kuma ina jin kamar a kan cinikayya ta na yau da gobe wani irin harkoki na na yau da gobe kamar ta ɓangaren sana'a ta to cinikayya ta ko samu na dai to gaskiya ina jin daɗi in ina wannan tunanin sannan kuma nakan ji irin ƙwaƙwalwa ta ta shiga dai kogin tunani amma tunani mai kyau don tunani kala kala ne akwai tunani mara kyau akwai kuma tunani mai kyau gaskiya ina matuƙar jin daɗi kuma ina jinjina ma kaina idan buƙata ta same ni sannan kuma ina matuƙar godewa ubangiji saboda da ba don shi ba saboda da ba don shi ba? nasan bazan samu wannan abun ba don shi ya nufa zan samu amma in dai ina buƙatar wani abu kuma na same shi gaskiya ina matuƙar yin murna Ina jin farnciki da jin daɗi? kamar dai yadda ɗan kasuwa yake ji idan yayi ciniki ko ranan kana tunanin ba kai zaton zaka samu wani abu ba sai ka ga alkahri ya fito maka daga cikin kasuwancin ka to a wannan lokacin gaskiya zaka ji matuƙar kamar ka fi kowa nasara a rayuywa kamar ka fi kowa sa'a zaka ga kamar kai kaɗai ka zaɓa da wannan nasaran in ba kaga wanda ya fi ka kuma nasara a rayuwa ba to gaskiya wannan shine abunda nake ji idan dai har nayi gamon katar na cimma buƙata at ta yau da gobe ko kuma na cimma nasara wa abunda na sa a gaba na nakan ji dadi matuƙa

? Gaskiya nakan ji abubuwa da dama idan mabambantan bukukuwa suka riske mu kamar bikin sallah za a yini ana farin ciki don maganganun da ake yi ma ranar bikin sallah daban suke zaka ji kana ta farin ciki kowa ka gaisa da shi murna ce ko kuma itin haka wani biki da ake yi na shekara shekara ko kaman su maulidi da muke yi shima zaka ji ranar maganganun suma daban suke? zaka ɗinka kaya sabbi kana murna kana jindaɗi an ƴan raira ƴan baitoci haka na soyayya ga fiyayyen halitta (sallallahu alaihu wa sallam) in kuma bikin sallah ne zakag ga ana ta fari ciki wani lokacin a shirya? ta ƴar walima haka wani lokacin akan shirya ɗan ƙaramin shagali a cikin gida kai da ƴan ƙannenka ko mace da mijin ta ko mace da ƴa ƴanta akea ɗan caccashewa a ɗa tattaka rawa dai a ɗan yanda dai ya samu a dai ji farin ciki gaskiya mukan ji farin ciki ta hanyoyi da dama wani lokacin ma mutum zai ji yakan iya sadaukar da wani abu nashi wanda yafi so ya kyautar da shi a wannan rana don yana cikin farin ciki wani kuma yayi kyautar kuɗi gashinan dai wani sadakar abinci wani sadakar sutura da dai sauransu to gaskiya irin waɗannan bukukuwan idan suka same mu ana shan shagali akwai shagulgula sosai da sosai idan irin waɗannan abubuwan suka zo ko kuma irin bikin yaye ɗalibai haka daga makaranta shima wannan bikin gaskiya akan ji dadi ƴan uwa mu haɗu dangi ana farin ciki ana ta raha ana dariya ana nishaɗi ana shauƙi ana fatan alkhairi ga juna ana kuma fatan nasara cikin raywar duniyan nan gaba ɗaya

To yadda mutane daban daban suke ji game da sadaukarwar aure ya danganta wani mutum idan lokacin aure nan dayawa zaka ga yana cikin hidima yana cikin irin dai commitment ya mai yawa yakan sadaukar wa auren nan wani kuma zaka ga lokacin auren idan barin an kasa shi yana cikin baƙin ciki ranan daga ko magana ma in aka mai ko in zai yo magana zaka ji zai furta marar daɗi ne ko kuma masu aurre sukan ji farin ciki ne maganganu masu daɗi A koda yaushe suna ta murna abunsu wani sadaukarwan ta aure yakan jita tazo mai a bazata wani kuma zai ji zai iya amma kuma gaskiya mutane sukan ji irin kamar sun fi kowa commitment kamar sun fi kowa abubuwan yi saboda irin wannan lokacin mutum baya iya samun damar Ya wani in zaka wanka ma wai da ƙyar yake samu yayi in ya shuga irin wannan sabgogin na sha'anin aure wani abinci ma baya iya zama ya ci Yana jin daiayyuka sun mai yawa wani lokacin yaji abubuwan duk gasu nan wani kuma yaji ai farin ciki yake ciki yana zaune ma komai sai dai a mai irin su ango ko amarya su waɗannan suna farin ciki ne kuma ana ta lallaɓa komai yi musu z a ayi dukkan su ma dai suna ɗan shiga irin commitment haka saboda cinkoson jama'a da yanayin yanda ake tsara biki ko shagulgulan biki ko yadda biki yake wakana a lokacin da dai sauransu to akwai mutane da dama kuma kowa abunda yake ji daban daban ne idan irin wannan sabga ta biki ta taso na sadaukarwar aure dai haka saboda sadaukarwa abune mai matuƙar wahala.

Eh wannan gaskiya ne suna yana iya shafar ɗabi'ar mutum shiyasa magabatan mu na baya suke saka suna na mutanen kirki zaka ga wani lokacin idan aka yi shugaba mai adalci ko shugaba mai son mutane ko wani ɗan siyasa da ya ji tausayin talakawa ya tallafa musu ta fuskoki da dama zaka mutane na ribibin saka sunan shi saɓanin yanzu da sunayen banza suka yi yawa akw suna marar ma'ana sai a sa wa yaro wani lokacin sai ka ga behavior da yaron nan yake yi ma'ana ɗabi'ar yaron nan yana yi kamar da mai sunan shi ne saboda ni naga example (misali) ma a nan nan cikin community (al'umman) mu an sa wan yarinya sunan ƙanwar babanta kuma yarinyan exactly komai da komai ba maraba da ita ƙanwar baban nata haka take yin abubuwan ta kaman ɗabi'un ta yarinyar suna yana shafar hali wannan hakan ne suna yan shafar ɗabi'ar mutum shiyasa ake saka suna mai kyau ingantacce na kirki ko kuma kaga ma ƴaƴa suna saka sunan iyayen su wa ƴaƴan da suka haifa su ma barin ma idan kamar an musu abu na jindaɗi ko wani mutum ya kyautata maka ko a lokacin hidimar aurensa lokacin ma yake samun sunan ɗa ya sa wa ɗan shi idan ta ɗan tattallafa mai ko kuma mutumin da ya jiɓanci al'amuran sa na yau da gobe ta fuskoki da dama ko kuma mutum ya saka sunan malamin shi saboda ya mai kirki sosai to sai ka ga wani lokacin yaron mu'amalan shi da ɗabi'un shi sun yi kama da na wannan malamin da aka sanya mai sunan sa wani kuma zaka ga ya ɗauki sunan gurɓataccen mutum ko sunan ya mai ko wani abu ne makamancin haka sunan ya mai daɗi ya sa wa ɗan shi sai ka ga yaro yana ɗabi'antuwa ko ɗabi'arsa tana kama da ta wancan wanda aka sa ma sunan na sa to gaskiya na yarda a kan suna yana bibiyar halayyan mutum ko suna yakan affecting ɗin ɗabi'ar ka? wannan haka yake

A cikin al'adar gargajiya bautawa sarauta da girmama Oba yana da matuƙar mahimmanci ko wace shekara akan gudanar da biki na miƙa gaisuwa zuwa ga Oba wanda ake kira da Igwe festival a wasu yankunan ko kuma Odun Oba a wasu wuraren wannan biki na musamman yana tattaro manyan sarakuna shugabanin al'umma da talakawa don su gabatar da girmamawa ga Oba a ranar da aka tsara biyan wannan gaisuwan ana shirya fada cikin kyau da ado na musamman masu fada suna sanya kaya masu kyau a basu ganga, ƙaho don sanar da zuwan manyan baƙi dattawa da manyan shgabanni suna shigowa ɗakin taron ko wanne yana ɗauke da kyaututtuka domin gabatar wa A lokaci da za fara biyan gaisuwa mutane suna darƙusawa ko su kwanta ruf da ciki a gaban Oba suna fadin kalmomin girmamawa da yabo wasu na cewa "kabiyesi oko oban goho" don nuna daraja mata suna kaɗa hannu samari da ƴan mata suna rangaɗa rawa suna nuna farin ciki da girmamawa a yayin da wannan biki yake gudana ana gabatar da kyaututtuka kamar su rake, gishiri, zinariya, da wasu kayan marmari. Manyan masu mulki suna kawo kyaututtuka na musamman kamar jakunkuna da buhuhuna na hatsi, dabbobi kudi, don nuna biyayyar su ga Oba Bayan gaisuwa Oba yana yi wa jama'a addu'a da kuma fatan alheri. Yayin jawabinsa na musamman, yana tunatar da mutane muhimmancin zaman lafiya, son juna, da kuma nuna haɗin kai a cikin al'umma. Ana kuma gudanar da bukukuwan kamar su wasan gargajiya, kiɗa, rawa domin nuna farin ciki mai daraja Bikin gaisuwa ga Oba wata al'ada ce da ake kiyaye ta tun kaka da kakanni yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin al'umma yana kuma tabbatar da cewa Oba na cigaba da samun girmamawa da biyayya daga mutanen sa Wannan biyayya yana nuna cewa sarauta yan da daraja kuma mutane suna girmama Oba a matsayin jagoran al'umma

To muna jin abubuwa da dama da damuwa sosai idan muka ji kaya suna hauhawa farashin su yana tashi a gaskiya mukan damu sosai da sosai saboda yanayin da ake ciki tsadar rayuwa ga babu kuɗi a hannun mutane so idan muka ji kaya sun tashi wani ma zaka ji ya rasa ma mai zai ce idan ya ji an ƙara farashin wani kaya wani kuma zai ce "innalillahi wa inna ilaihi raji'un" wani zai ce "subhanallah" wani zai ce "ya Allah" wani kuma yace kai muna cikin wani hali wani yace kuma talaka ya shiga uku wani yace wai rayuwar me kenan a yanzu yaya zata kaya nan gaba da dai sauran maganganu irin haka marasa daɗi da masu daɗi wani zai faɗi mummunar magana ne idan ya ji kaya sun tashin amma kuma ta sigar bata hayaniya ba zai ce wai me ake so da mu ne, wani kuma yace so ake a kashe mu ne? kun magana ce mara daɗi ya faɗa amma kuma ta sigar um kamar lallashi ko a ƙasa ba da hayaniya ba dai, to wani kuma zai ce sai mun mutu zasu huta wani kuma yace so ake a kashe mu? da dai sauransu gaskiya ana shiga damuwa matuƙa, matuƙa matuƙa za a shiga tunani kuma rayuwar zata ƙara tsanani idan da kana kashe dubu biyu a gidan ka to idan kaya ya ƙara hawa tunda kayan in ya tashi hawan dayawa ya yake yi tashin gwauron zabi yake yi, sai ka ga mutum ya dawo dole abincin da zai ci gidan sa sai wuirn sai ya kashe wurin dubu shida kuma bai da ita maybe samun sa ma bai kai dubu biyun nan ba ko kuma in dubu biyun ce da ƙyar da ƙyar yazo ya jalauta ya haɗa abunda bai fi na dubu ukun ba kaga an shiga damuwa sai kaga an zo gaba ɗaya rayuwar ba a ƙoshe ba sai taɓarɓarewar al'amari Allah ya kiyaye a ga yara sun fara rashin ji tunda yaro bai ci ya ƙoshi ba a gida dole zai fita yaje ya nema a waje duk abunda aka sa shi yi mai kyau ko mara kyau zai yi in dai zai samu dama ya ci abinci ko ya samu wani abu na buƙatar rayuwa to gaskiya ana matuƙar damuwa idan muka ji kaya suna tashi mukan shiga tunani sosai da sosai

Abubuwa da dama sukan zama silan yanda mutane suke shiga yajin aiki ke ƙarfafa ƙungiyoyoinsu to kamar idan suka shiga wannan yajin aiki suna ganin kamar zasu samu abinda suke so ne ko kuma rayuwar su ta gaba zata fi ta wannan lokacin kyau sannan kuma zasu ke ganin kamar sun fito ƙara yaƙin al'umarsu ne ko kuma suna so su ƙwato ma kansu haƙƙi ne da dai sauransu ko kuma suna ganin Idan basu shiga yajin aikin nan ba zasu fuskanci wasu ƙalubale daga mutanen su ko kuma daga iyalansu da dai sauransu amma dai shiga yajin aiki yana ƙarfafa gwiwowin mutane saboda zaka ga kowa ya jajirce wane ya fito wane ya fito to yana bada gudummawa a kan a tafi wanna yajin aiki so wani lokacin idan aka tafi yajin aikin ana samun maslaha sai ka ga al'amari yayi kyau wani lokacin kuma kafin ma a shiga gwamnati zata yi ƙoƙari ta tattare saboda kar a tafi tunda in an tafi za a yi asarori dayawa za a tsaida da karatun yara za a tsaida ayyuka na yau da gobe maimakon a cigaba sai ka ga an ci baya to shine dai abunda yake ƙarfafa ƙungiyoyin suke shiga yajin aiki ko kuma idan sunga ba a yi musu abunda ya kamata kamar da yadda ƙungiyar ƙwadago tayi wancan karon ta jajirce ta dage aka tafi yajin aiki first time (karon farko) ma'ana da farko sannan daga baya suka ƙara zuwa zasu tafi yajin aiki kuma Allah bai yarda ba aka sasanta wanda sasantawa kuma tayi aiki kun ga wannan yajin aiki da aka yi ya amfanar tunda an ƙara albashi mutane sun ji daɗi kowa yayi farin ciki kuma rayuwar iyalai da dama ta ƙara yalwata an ƙara samun buɗi tunda mutum ya samu ƙari akan abunda yake samu a baya wanda zai jiɓanci al'amarin iyalinsa da su

to akwai abubuwa da dama da suke bada sha'awa ga adalci a zamantakewa kamar na farko zaman lafiya zaman lafiya yafi zama ɗan sarki inji bahaushe to don a samu zaman lafiya zaka ji kana sha'awar a samu adalci saboda adalci shine ginshiƙin zama lafiya ayiwa kowa adalci indan kuna zama da mutum ka bashi haƙƙin sa kamai adalci adalci ta fuskar zance adalci ta fuskar mu'amala adalci dai da sauran abubuwa sannan ana jin sosai ko bayan zaman lafiya kuma abu na biyu da zamuyi duba dashi akan abubuwan da zasu baka sha'awa akan samun adalci a zamantakewa akwai in haƙuri haƙuri shine matakin adalci idan mutum yayi maka abu ko kuna zaune ko a soceity ku ko abokin zaman ka ya maka abu ba gagagaga zaka ɗau mataki ba ka fara yin haƙuri ka bawa zuciyar ka, ka nutsu ka bata dama ta sarara se kuma kayi adalci akan wannan abun daya faru ba ka yanke hikunci cikin fushi ba sannan mutum yakan ji daɗi sosai idan yana bada shawara ga samun adalci a zaman takewa ya kana jin kamar kaima wani ɗaya ne daga cikin wasu amintattun mutane ko mutane na daban wanda yake bada shawara a yanda rayuwar al'umma zata kasance ko yanda za'a musu adalci da dai yadda za'a kamanta adalcin ma duka to gaskiya mutum zeji shima fa yana daga cikin mutane mafiya nasara ko mafiya kaifin hankali ko mafiya tunani wanda suka san rayuwa wanda suka san ya kamata wanda suka san me suke ko an zaɓoshi yana bada shawara a matsayin sa na ingantaccan mutum wannnan shine dai yanda mutum yakan ji idan yana bada shawari akan adalcin zaman takewa

ehhmm muna jin abubuwan mabanbanta akan abunda muka zaɓa a rayuwar mu muna jin munyi wa kanmu zaɓi mafi alkhairi kana ji a ranka kaima ai kamar ka cika mutum tunda harka zaɓi abun da ya dace kuma kake aikata shi ko kuma ka sashi a mabubin rayuwar ka da dai sauransu abubuwan da muke ji game da zaɓinmu a rayuwa muna tunanin zamu cimma duk abun da kasa a gabanka kana ganin kamar zaka iya kana kuma da ƙwarin gwiwar cewa za kai nasara kana kuma ganin cewa zaka dace kana ganin cewa zakai abun da ya kamata kana ganin cewa babu wata alƙkibla ko babu wani abu daya dace dakai fiye da wannan abun kuma kana jajircewa sosai gurin cimma wannan burin naka na rayuwa ko gurin ganin ka cika wannan abun ko kakai gaci akan abun da kasa a gaban ka daka zaɓa a rayuwarka misali idan mukai duba da wanda ya zaɓi rayuwar shi akwai mutanen dazakaga sun keɓance ma kansu suna ganin su wannan rayuwar ita kaɗai rayuwa su kaɗai rayuwa da mutane tana basu damuwa to na zaɓi ni zanyi rayuwa ta ba tare da wani ya dame ni ba ba kuma tare da na damu kowa ba to wannan abunda na saka a gaba zan ta yin abubuwana bazan ke shiga rayuwar mutane ba ina rayuwata ni kaɗai indai ba wata fuska ce ta haɗa mu da wani ba ayi a wuce amma ban janyo wani rayuwa ta ba be janyo tawa ba zanyi ta ƙoƙari inga na imma hakan duk wani abu da ze dangantani da wata damuwa ta mutane kota wani ɓacin rai zan fita a ciki bazan shiga ba bazan dai abubuwa makamantansu dai haka idan mutum ya zaɓi kaman rayuwa da mutane yana gani ita ce tamai daidai shawari da mutane zama a cikin society shi yafi mai ze maida hankali akan haka ne saboda ya ƙara expirience a cikin jama'a ya samu wayewar kai da dai sauransu

to gaskiya magana indai ko al'ada cema indai mutum ya samu kuɗi ai akwai abubuwan da zeyi da yawa wanda wani ma lokacin ma besan yayi ba idan ni idan na samu kuɗi da farko zan fara godewa Allah zanyi murna wani lokacin ma in ɗan rera ƴar waƙa haka ina yiwa kaina kirari Amratu me nasara Amratu me nasara alhamdulillahi kai jama'a yau fa ni me kuɗi ce ina cikin farin ciki kaiii abunnan yamin daɗi yafa duniyar tana min daɗi ko kuma da sauran su dai taka a hankali kai karka taɓa ni yau fa ni me kuɗi ce ka gane da uwar kuɗi na nake tafe nafi ƙarfinku fa ku taka a hankali yau hajiya ce da kuɗi na a ƙuguna da dai sauransu dai abubuwa makamantan haka wani kuma zeta fama da mutane ana maganganu ana dai jin daɗi indai har mutum ya samu yanda yake so kuɗi to yanayin da yake shiga gaskiya daya sannan ni gaskiya idan na samu kuɗi ko wani abu da ya shafi dai harkar dai banin shirri a to gaskiya wani lokacimma har rawa nake har rawa in ɗan tattaka koda ba kiɗa naga wataran haka nake idan na samu ko kuɗi zan iya cewa inda kiɗa rawa in babu kiɗa rawa ko kuma in ke rera wa wannan kuɗin dana samu waƙa ko kuma in projet nayi na samu kuɗin ko kuma in sana'a nayi na samu kuɗin zan rera wa wannan sana'ar waƙa ko kuma abunda na siyar zan ƙara rera mishi zan ƙara rera mishi waƙa haka ina ɗanyi ina ɗan tatakawa ko bada kiɗa ba da baki na haka ƴan uwa suna nan ma suma su ɗan taya ni haka ƙannai na muɗan tattaka dai a ɗan rerera waƙa wannan ya kawo baitin shi wannan ma ya kawo baitin shi da baiti wanda yay daidai da wanda beyi daidai ba duk dai a farin ciki ake saboda samuwar alkairi don kuɗi ababen jin daɗi ne mahaɗin rayuwa ne rayuwa baza ta yuwu ba se da kuɗi to gaskiya in mutum ya samu kuɗi ko a harkar daka samu wannan kana shiga cikin farin ciki sosai da sosai matuƙa gaya

To gaskiya kalmar so a gurina tana nufin kulawa yarda aminci ƙauna da dai sauransu amma ni a guri na kalmar so wata kalma ce me girma me matuƙar ma'ana ,ma'anarta kuma tana nufin kyautatawa ko ku haɗu ku so juna ko aminci ko yarda da dai sauransu sannan gaskiya akwai hanyoyi da dama ko abubuwan da yawa da nake ciki a game da mutanen da nake so gaskiya dan idan inna tuno abinda nake so ko na tuno wanda nake so gaskiya nakanyi farin ciki wani lokcin ma idan na tino shi nakan kira shi ma a waya kona tura mai saƙo haka barinma dai idan kana sonshi sosai to wani lokacin kuma idan ka rabo da wanda kake so idan ka tuno shi memakon ma kayi farin ciki se baƙin ciki ya maye gurbin wani lokacin kuma abin tausayi ko rabuwar anyi ta ne bata san rai ba ko kuma rabuwar anyi tane ta mutum ya rasu da kodai abu makamantan haka shi kuma wannan in ka tuno mutum ma kuka zakayi to kalmar so gaskiya tana nufin abubuwa da dama kuma kalmar so amintacciyar kalma ce ruɓaɓɓiyar kalma keɓaɓɓiyar kalma kyakkyawar kalma daddaɗar kalma kai kalmar so fa tana nufin abubuwa da yawa gaskiya kalma ce mafi girma a cikin rayuwar mutane dama dabbobi gaba ɗaya don so shine yake haɗa komai ko dabbobi ma sone silar haɗuwarsu suma ta so suke gabatar da abubuwan rayuwar su sannan ko dabba taga wanda take so itama tana nunawa akwai alamomin da takeyi ta nuna

muna da haƙƙoƙi masu tarin yawa da suka rataya a kanmu game da abokan zaman mu da suke kewaye damu na farko dai akwai gaskiya ma'ana ya kasance me gaskiya acikin wannan mutanen naku komai zaka gabatar ya kasance gaskiya ne kuma komai zakai musu ya kasan ce cikin gaskiya zaka yishi sannan akwai haƙƙin kyakkyawar mu'amala ka mu'amalance su da kyakkayawar mu'amala sannan akwai haƙƙi naa kamar idan suna in sha'ani kaje ka taya su murna idan suna cikin baƙin ciki kaje ka taya su jaje sannan kuma akwai haƙƙi naa neman mafita wa rayuwar su idan kaga rayuwar sa tana buƙatar a shiga ciki akwai wata damuwa data dame su ka shiga kaima ka solver a solver wannan matsalar dakai koda su basu da mafitar idan kai har kasan akwai solution a gurinka to ka nemo musu mafita akan al'amarin su wannan ma haƙƙi ne sannan babban haƙƙin daya rataya a wuyanka game da mutanen da kake tare dasu kake rayuwa dasu suke kewaye dakai shine so na gaskiya ma'ana zama na amana zama na gaskiya ba kace nace babu gutsiri tsoma ba jeka ka dawo babu ƙananan maganganu idan nace dai zama na amana ina nufin zama na aminci ka ɗauki mutum kamar ɗan uwan ka ai ɗan uwan kane ma abokin zaman ka ai ɗan uwan kane babu ƙabilanci ba wariyar jinsi ba wariyar ɓangaranci gashi nan dai da dai sauransu

to nidai ƙalubalan da na samu a rayuwa wanda ya ƙarfafa ni shine kamar hana ƴaƴa mata karatu zaka ga har yanzu ma akwai irin masu wannan ra'ayin suna gani ai mace ba wai lallai se tayi karatu ba ko karatun ƴa mace asara ne kaza da kaza da waye dai to ni wannan challangis din na taso a irin wannan gurin wanda ƴaƴa mata basa karatu amma kuma ni hakan ya ƙarfafa ni saboda ni na jajirce tsayin daka na ce insha Allah se nayi karatu kuma Allah ya taimake ni ƙaramin jiki gareni na jajirce iyaye na tin basa spotin har suka zo suna spotingma'ana suka zo suka yarda da al'amari na suka goya min baya don mu a gidanmu ko jiniya secondary da wanda ya taɓa gamawa a mata dai amma ni na gama jiniya na gama siniya na tafi kwaleji nazo har gashi ina ɗan tattaɓa abubuwa haka dai ina ƴan ayyuka wanda baza a rasa ba kuma ina cin muriyar karatu na to shine ƙalubale na na farko dana fara fuskanta kuma ya ƙwarara ni sosai wajen cimma burika na na rayuwa se challenges na biyu shine kamar munafurci idan munafurci kaman gutsiri tsoma na society cece kuce faɗi ince kaza da kaza dai shima wannan ya ƙwarara ni idan mutane zancen mutane baya damu na surutun jama'a suje sukai baya damuna ni ƙwarara ni ma yake idan suna ganin abu kamar baze yuwa ba ana tsegumin shi to se in yi ƙoƙari in tabbatar musu da cewa wannan abu insha Allah ze yiwu indai kasa niyya kuma ka jajirce kayi addu'a Allah ya dafa maka to al'amari fa ze yiwu babu abun da bazan yishi insha Allah a rayuwa in dai mutum yayi ƙoƙari ya dage to ze cimma burikan sa na rayuwa

Um abun baze musultu ba zaka ji abubuwa a ranka suna taso maka idan ka haɗu da irin age mate ɗinka ko kuma wani level da kakai zaka ke jin ai kai ma yau ka girma nine a mataki kaza kamar dai a matakin da nake yanzu ina wani lokacin ina zaune kawai zan shaga mamaki ne ina mamakin kaina a'ah wai nice yanzu nice na samu kaza wai nice nayi kaza a raina ma zan ke iya kawo wa wani lokacin ma har in farka ince Allah me baiwa ko ince isowa maganin daɗewa yau kuma su Amratu ne a guri kaza yau kuma Amratu ce zatai kaza duk ina irin waɗannan abubwan idan ko kuma idan mun haɗu da wasu irin ana tattaunawa ƙalubalen rayuwa kaza da kaza a yarinta anyi kaza yanzu gamu mun riga mun girma ko kuma idan naji wani program haka wani program haka mun haɗu da wasu ana tattaunawa ko kuma ana irin ko munje training wani abu ana koya muku dai irin su haka kuna ɗanyin abubuwa da abokan training ɗinku abokan karatu haka ina jin shauƙi sosai ina gani na a sama ina tunanin ai nima yau nakai wani mataki a rayuwa ina jin daɗi sosai da sosai um kuma yana burgeni ainahin haɗuwa da irin abokan karatu ko abokan kasuwanci ko wanda dai kuke wani sabga tare in an haɗu ana tattaunawa anagarin yana burgeni yana ƙayatar dani barin ma wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi waccan tace kaza wannan yace kaza abun yana ƙayatar ni sosai da sosai nakan ji wannan lokacin dama kar ya wuce nakan ji dama a dawwama ana hakan gaskiya abun baze musaltu ba ko kuma ince abubuwan suna da yawa idan irin hakan ta kasance ko kuma kai abun de ba'a cewa komai gaskiya akwai daɗi yanayin irin wannan yanayin yana da matuƙar daɗi yana kuma da matuƙar ƙayatarwa tare da nishaɗan tarwa.

to hauka dai kala kala ne ko kuma ina tunanin haukan zahiri ko haukan yana da yawa wani ma zaka ga ba hauka ne tibiran ba yanzu mahaukaci bama se ka ganshi a mummunar shiga ko ka ganshi a bola ba sannan zaka gane mahaukaci ne sannan aƙwai abubuwan da suke haukata mutane ma mutum koda bama mahaukaci bane like shan ƙwaya haka kamar shan kayan maye kaga shima wannan yana haukata mutum yaro zeje ya ɗauki kayan mayen da yafi ƙarfin shi yasha se kaga ƙwaƙwalwa tazo ta samu matsala ana ta faman magani iyaye su shiga fama so haukan zamani yanzu dai yanzu dai haukan zamanin nan de da yake faruwa dai irin descent passion crest dai da yake faruwa da mutum be wuce dai shan kayan maye ba gaskiya shine abun da yake trending yanzu baga yara ba baga manya ba baga mata ba baga maza ba har ƴan mata har mata a gidajan auren su suma zaka ga suna ɗan taɓa wa se dai Allah ya kiya shemu Allah ya tsare amma dai gaskiya abun da yake faruwa presently yanzu harkar de shan kayan maye ce shaye shaye ne se wannan maganganun banza da suke faruwa akan shugabanni haka da baza ai magana cikakke akan su ba mutum zakaga yaje yashe ƙwayar shi yazo yana zagi a gaban kowa baze ji ɗar ba baze ji komai ba se bayan kuma ta sake shi yazo yana dana sani wani kuma ma dama ƙwaƙwalwar ta riga da ta taɓu ya fara fita ma daga hayyacin sa hankali daman ba'a ma zancan shi yanzun shine haukan dana sani yana faruwa a zamanin nan da muke ciki wanda kuma muke zama babban damuwa ga al'umar mu a wannan lokacin

shawara ta ga matasa akan subar shaye shaye saboda shaya shaye yanada matuƙar illa ga lafiya yana kuma masa yana kuma da illa ga rayuwar mutum yana kuma saurin lalata rayuwar ɗan adam shan barasa yana da illa ga lafiya shan kayan maye yana da illa ga lafiya duk de abun da mutum ze sha ya fitar dashi daga hayyacin sa abune wanda ze zama illa ga rayuwar sa da lafiyar sa da ma ahalin sa shaye shaye yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke haɓɓaka ta'addanci a ko wacce irin al'uma ba se ma wai a ƙasata nigeria ba shaye shaye shine babban jigon gurɓacewar al'umar shaye shaye shine babban dalili ko babban ƙalubalen daya fitini rayuwar matasan mu a yanzu kuma shaye shaye shine ya bada dama muke samun bandit kidnappers da masu damfarar mutane da ƴan tada ƙayar baya gasu nan dai kala kala se dai Allah ya mana maganin su Allah ya kiyaye mu amma dai ƴan uwana matasa su kula sosai akan shaye shaye ba abune me kyau ba wa lau a lafiya walau a zamantakewar ka ta yau da gobe da al'umar da kake zaune dasu walau a familin ka iyayen ka ƴan uwan ka ko abokan cinikayyar ka ko abokan ka ina bada shawara da mu gujewa shaye shaye kuma kada mu kusance shi mu nisance shi iya nisa mu kiyaye iya kiyayewa mu tsare iya tsarewa kada mubi hanyar da zata sada mu da shaye shayen ma duk abin da muka sani ze haɗa mu da wannan hanyar ko tarayya da masu yinta ya kamata mu kiyaye

mutane suna jincewa shaye shaye ko shan mugayen ƙwayoyi ko shan miyagun ƙwayoyi yana da hatsari sosai ga societin mu da al'umar mu ga mutanen mu ga ƴaƴanmu ga jikokin mu ga ƴan uwan mu ga kuwa da kowa mutane suna kallon shaye shaye a matsayin abu mafi muni a rayuwar mutum sannan mutane suna kallon shaye shaye a matsayin abu me saurin gurɓata rayuwa me saurin lalata rayuwa abu me saurin maida mutum ƙasƙantacce sannan ni ina kallon shaye shaye ko ina jin cewa shaye shaye abune me matuƙar muni kuma abu ne me girman zunubi a addinan ce ko a addinin kirista ko a addinin musulunci shaye shaye haramun ne a al'adance shaye shaye lalacewa ce a hausan ce shaye shaye gurɓacewa ce shaye shaye ana mai kallo da yawa da dama shaye shaye yana rage daraja ni a gurina kuma ko agurin kowa duk wanda kaga wannan ɗan shaye shaye kaga wannan ƙalau ƙalau yana rayuwar shi ai se kafi mutunta wancan akan ɗan shaye shayen shi shaye shaye rage daraja yake zubda kima yake zub da aji ne ba girma ba martaba babu muhimmanci kuma ba'a bawa ɗan shaye shaye muhimman ci ana masa kallon wawa ana masa kallon shashasha da dai sauran su amma dai shaye shaye shan miyagun ƙwayoyi ina ji a raina kuma ina kallon sa a idanuna a matsayin kuskure mafi girma a rayuwar mutum kuskure mafi hatsari a rayuwar ka ko a rayuwar me yinsa

a gaskiya lafiya abu ne mai matuƙar muhimmanci, lafiya shine ginshiƙin rayuwarmu dan se da lafiya ake yin komai. Bahaushe yace lafiya jari kamar yanda wata mawaƙiya take cewa lafiya jari rigar arziki ga maza da mata. Lafiya uwar giki ai se da ke komai ke gudana. To gaskiya lafiya ita ce ginshiƙin rayuwa, in baka da lafiya babu mutum, inda lafiya akwai mutum. Sannan abubuwan da mutane za su yi su kiyaye wa kansu akwai hanyoyi da dama kamar su kiyaye ƙone-ƙone marasa amfani cikin al’umma wanda yake haifar da gurɓatar yanayi, mutane su shaƙi iska marar kyau, kaga ana ta fama da jinyoyi dai kala-kala. Ko kuma mutum ya kiyaye kanshi daga sauro saboda kar ya yaɗa mai jinya. Sannan mutum yake kula da wanke hannun shi da sabulu lokacin da ze ci abinci ko lokacin da ze taɓa wani abu da ya danganci dai abubuwansa na rayuwa ko ƙwanon da ze ci abinci ko tufafinsa. Duk irin wannan ana samun matsala in mutum bai kiyaye su ba, ko gurin su goge kaya wanke su da sabulu ko clean da dai sauransu. Da wanke irin su vegetable haka in zaka ci ka wanke su da gishiri, a ɗan zuba me gishiri da ruwa a mai wanki mai nagarta a kuma tsaftace hannu. Sannan bayan an wanke shi a zo a tsaftace shi a guri mafi tsaro saboda gudun samun matsala. Naga idan mutane suka yi ƙoƙari suka kiyaye waɗannan abubuwan to zasu zauna lafiya.

To ya danganta da kowanne mutum yanda yake ji game da kowanne mataki daya dauka gurin gina rayuwarsa gurin inganta rayuwarsa gurin kyautata rayuwarsa dai to nidai nidai matakin da na ɗauka ko na taka a rayuwata ina jin farin ciki matuƙa kuma ina jin wannan fa nasarar ba wayo na bane Allah ne ya bani sai dai sila na aikina tuƙuru ko jajircewata gurin ganin na cimma wannan burin kamar matakin da nake a yanzu daga tiri MPT firojat naje nayi kwasakwasai ina ganin kamar bazan iya ba da nasa kaina naga gashi zan iya duba da yanda ake ake cin data a firogiram din amma duk da haka bamuyi ƙasa a gwiwa ba muka je mukayi har satifiket muka ciccire yanzu muna fot tiri daga can muka tsallako mukayi katari mukayi tozali da awari firojat shima awari ɗin ina gani da kamar bazan iya ba saboda matsalar da muka samu ta lik da mukayi kokari wanda zamu fara recording akayi jinkiri da har na hakura naga dai bazan sareba saboda ni gaskiya macece me jajircewa akan dukkan abunda nasa a gaba insha Allah xanyi addu'a kuma zanyi ƙoƙari inbi duk hanyar da zanyi wajan tabbatar da hakan so alhamdulillah gaskiya kuma ina godiya ina jindadi da duk wani mataki da nazo a rayuwata ina jindadi kamar yanzu da nazo awari firojat ɗin nan ina jindaɗi ina murna sosai da sosai kaima gashi ka taka wani matsayi har ana kaza kazo kana kaza da dai sauransu saboda mutane da yawa sun nema basu samu ba kai kuma gashi ka samu dole ka jajirce kayi abunda ya kamata kuma ana jindaɗi matuka kuma ina jajircewa wajan gina kaina wajan inganta rayuwata

gaskiya mutane suna jin bacinrai matuka idan har mutum be girmamasu ba ko kayi wani abu wanda yake be kamata ba kuma suna matukar ɓacin rai mutane idan suka ga baka girmamasu ba ko kuma ka musu fitsara ko sunsaka abu kaƙiyi ko ka bijirewa umarninsu ko kuma da abubuwa dai ko ka faɗa musu wata magana wacce bata dace ba a mahanga ta tarbiyya a al'adance al'adarmu ta bahaushe a tarbiyyarmu ta addini a tsarinmu na zaman takewa duk dai da irin waɗannan gaskiya mutane mutuƙar ransu yana ɓace sosai idan suka ga mutum yayi shagulatin ɓangaro da girmansu ko ya musu rashin kunya ko yana ganin a tsaya ko yaƙi ƙimantasu ko yaƙi martabasu ko yaƙi ƙimantasu ko yake musu kallan raini ko yake faɗa musu maganganu na raini to gaskiya suna mutukar jindaɗi sannan ni kuma ina tunanin wannan abun ko ina daukarshi a matsayin rashin tarbiyya ina ɗaukanshi a matsayin rashin girmama na gaba ina daukanshi a matsayin rashin samu wada cacciyar tarbiyya daga gida duk dama akwai yaran da zaka ga gidansu tarbiyya ne na ɗa'a ne ana koya musu abubuwan da ya kamata wajan girmama babba da bashi girmansa wasu zaka ga su kuma sunyi shaguratin ɓangaro da wannan sun ɗauki wata ɗabi'a ta daban sun ɗaurawa kansu to gaskiya ina daukan rashin girmama manya a matsayin kurkure mafi girma da mutum zaiyi a rayuwarshi dan hausawa sunce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa duk abunda kake takama dashi kafin kazo wannan matakin su waɗannan manyan sun rigaka zuwa duk wani abu da zakayi kafin kayi waɗannan manya sun rigaka yi ko me kake takama dashi dole akwai wanda ya rigaka yi to rashin girmama rashin girmama mutane ba ɗabi'a ce me kyau ba ɗabi'a ce mara tushe mara asali wacce zata gurɓata rayuwar mutum.

tabbas hakane kwatanta kanka da wasu mutanan tabbas yana shafar ƙimar mutum hausawa sunce banida gashin wance ae bazanyi kitsan wance ba banida sitirar wane ae bazanyi kwalliyar wane ba banida kudin wane ae bazanyi bushashar wane ba to gaskiya kwatanta kanka da wani yana shafar ƙimarka musamman ma idan aka gane cewa kana kwatanta kan naka dashine ma'ana kana ƙwaikwayansa ne idan mukace ƙwaikwayo irin wannan wanda ba'aso ƙwaikwayo ba akan ɗabi'u na kirki ba ko ƙwaiƙwayo akan nagartar mutum ba a'a ƙwaiƙwayo akan yanda yake gabatar da rayuwarsa na yau da gobe misali shi yana da kuɗi kai baka da kuɗi Allah ya haɗaku zama tare ka dage hular da yake sawa ita zaka sa ko jakar da take sawa da takalmin da take sawa shi zakisa ko kuma ko kuma kayan da take sawa shi zakisaa guguwar nan gaskiya zai saboda irin wannan zai haɗa a nan zaka sauya halinka zaka haɗa da karairayi tun daga nan ma ka ajje ma kai yanda ma kake gaba ɗaya ka sauya ka ajje tsarinka ka ɗa ko tsarin wani ka ɗaurawa kanka wanda a gurin mutane ma baza su ganka da daraja ba a gurin mutane ma baza su ganka da kima ba kuma dama babu wata daraja ma ga masu irin waɗannan wani ko takalmi yaga wani ya canza to shima sai yaje ya siyo ko bashida dama ko yana da dama ko bashida shi saboda kamancece niya ko kamanta kanka ko hangu kanka a matsayin wani shima wannan yana taka rawa gurin lalacewar al'ummarmu saboda idan baka da dama wani zaije yayi sata wani roƙo wani maula wani yaje ma yayi ta'addanci duk wai dan ya kimanta kansa da wani dan ya kamanta kansa da wani ko kuma dan ya shiga rigar wani rigar aro ba taka ba ka shiga rayuwar wani yanda wani zaiyi rayuwa kace kai ma sai kayi

A um yanda mukeji idan muna farin ciki abun bazai musaltuba akwai ya danganta da yanda kowa yake wani mutumin idan yana cikin farin ciki zaka ga yana ta murmushi yana far'a wani kuma idan yana cikin farin ciki zaka ga yana yawan yin kyauta shi kuma kyauta ko tana yawanyin kyauta wata tana yawanyin sadaka tana farin cikin tara mutane tara yara ta basu wata sadaka haka ko ta tarasu ta musu sadaka wani kuma idan yana cikin farin ciki zaka ga wani yana ɗan za kaga wani yana karatu wani kuma idan yana cikin farin ciki zaka ga shi kuma yana waƙa wani idan yana cikin farin cikin zaka ga ma rawa yake ko abin farin ciki ya samu haka dai barinma ace kun haɗu da mutane in kuka haɗu da mutane dama kuna raba farin cikin nan ko anhaɗu anata farin ciki abun bashida misali zaka ga ana tafawa barin ma ana hira me daɗi kowa yana ko suka ga ana jindaɗi idan mazane anyi magana anyi wannan anyi shaking hannu angaisa idan matane antafa wasu ma har guɗa ake wasu kaji anhaɗa baki aiye ana murna wata tace a yau zaman nan yayi daɗi ko kai yau ina cikin farin ciki yau haɗuwarmu tayi daɗi jama'a ko muna farin cikin haɗuwarmu abubuwa dai gashinan maganganu dai maganganu wasu kuma su ce kai wani shi kuma yaji kamar yafi kowa dan in kana farin ciki gaskiya zakaji kwakwalwarka ma fresh ta washe zuciyarka tana bugawa yanda ta kamata jininka yana gudanawa daidai baka da wata matsala lafiya lafiyarka ma intana farin ciki ae daban take lafiyarka ma kamar anƙara maka lafiya kamar kafi kowa lafiya in kana farin ciki gaskiya gaskiya haka nake ji dai idan ina farin ciki

to gaskiya motions din da yake tasomin idan naɗu da da mutanan da suke da kamar ra'ayin ƙabilanci abunda nake faraji a raina shine yaya zanyi na wayarwa da waɗannan mutane su fuskanci cewa ƙabilanci bashida amfani ƙabilanci ba abune me kyau ba ganin ƙabilanci kasamu musamu yanda mukeso ba a rayuwa sannan ƙabilanci bazai haifar mana da ɗa me ido ba ko sannan idan kamar nayi wayarwa da mutum kai akan wannan ƙabilancin da yake ra'ayinsa yaki fuskantata nakanji zafi a raina sai inji kamar na ɗauko fahimtata na saka mai a kwakwalwarshi saboda shima ya fahimta ayi ayi a wuce gurin gaskiya idan na hadu da mutane masu irin wannan ra'ayin sai naji ma kamar bazan iya mu'a mala dasu ba duk da suma irin wannan basa sakewa suyi mu'amala da kai amma dai wasu sai kaga idan ka ma'amalance su da kyau da kyau zakaga suna ƙoƙari suna ɗan adana wa'innan amma masu ra'ayin nan wani duk yanda zaka masa bazai fuskanci ba zai fuskance ka ba yana nan a ra'ayinshi naƙabilance kuma ƙabilance ba abune me kyau ba be dace ba to ƙabilance shi yake haifar da gurɓa tatciyar al'uma dan haka kazo mu haɗu kuzo a gyara babu wani banbanto ci shine xa'a samu ingantatciyar al'uma gaskiya na kanji ba daɗi na kanji bacin rai sannan na kanji inasan na wayarwa da mutane kai aan wannan ra'ayin nasu saboda haka na ɗanyi naci sannan na kanji in ƙarfafeshi ta kowacce siga dan yabar wannan ra'ayin nasa na ƙabilanci wannan shine abun da naje ji